darro asatti dunguzza mayoo mayiddi bollara darro muzziqqa ka77idayssati dizzayssa bessishede de'ssona.namm'ti sintharra durrossona.

Daaro assati sibbisebba boottan uttotazi bettossona izzeta sinththenika xaraphezara mettetiza mishshey uttoyssazika bettes izzeta guyeraka daaro asay desi.

daro kare dere asanne tophiya dere asati issife eqqidi beettosona izatikka keehippe lo7osona izati ma7iday daro bagga addeti ambasadere macaya dammo qammisema

Daro asati uuttin issi macaya eqqada haasa'ada pirojekitera ista sinthan woththada bessawus ha asatikka bantta sinthan haaththetaranne waraqate woththidosonna

Daro asati oydde bolla uttidi baggati haa xeeliddo baggati hara bagga xeelliddo issoy issoy ba oydde bolla uttidi beettosona. Izatikka guyrakka haray dees.

Keehippe keeththa ayneteppe dummati bessiza malkera keexxetida keeththaya aadha aadha nam'usora beettawus he keeththayi sinthazikka keehippe cilili uttides izi giddonkka issi miththi.

gaammo dere cimati issppe salpera uttidi oyddati uttin issoy haasayido dees izetikka bollara baggati gaabe may7idossona hankoytikka cikka oykkidosona.

keehippe maarara shiiqidi uttiza oydey beettees ha oydezaykka keehippe daro lo7iza oydekko izikka booththanne hara yeeche malkey dee

kare dere asanne tophiya dere asati sife kushe cababaxetido beettosona isata guyerakka daro tophiya dere asati isti cababaxettizayssa xeellido miicishe beettosona

daro asati maarara baynta may7o may7idi heedzdzu macara heedzdzu attumasatara eqqidi beyttosona izetekka booththa zo7onne yeeche haraara qommo may7o may7idosona

Gade giddon soy kunduto soy beettees iza sinthanka issi cima aayera aawara naytara oyddas gididi eqqidi beettosona.

Oge duunan sintha baggabi do diza daro asati beettosona ize taa goerakka daro wogga gita mithi beettees he mithazikka.

Keeyppe xilili uttida maata daaniza bootan heni baggara ha baggara keexxete uttida keeththay beettees iza milenka eqqu uttida sinthara haakkidi daro asati beette.

Issife shiiqi uttida kooqe keeththi keexxetu utoysazi beettees iza sintharaka duge nepudefisiza ogey dees oge garsaraka keehippe yeeche woyn cilil uttida bootay

Issi coma addezi ba ayfe bolla manaxire wothidi ba lushen maygirapone oykido hassayofo betees. Iza milenka issi addezi uttoysazieretees.

sibseba giddon uttuttida daro asati beettosona izata sinthanka haaththey istas burcu gora yiidi beettees xarapheza bolla isdetikka daggabisidi xaafi giddo beettosona

Issi shara giddon daro asati uttidi sabasabetoyssi beettees izata garsarakka maatay gozagoze uttoyssi beettees izetappeka

Daro asati sinthara booththa ma yoo may'idi ba huphen qoobey woththidi baynta sinthan daro qommo metatizayssa muuze afakadoy hara hara.

Daro poliseti uttidi sintha baggara deyoosona izetappeka issi naya ba kushen mairofooney oykkada issi kushen iskirtoykka dhoqu ooththada haasayada beettaws.

Bollappe duge gogido diza hen bagara hani bagara hathi bettes ettika dhoqu gidi diyosoppe duge gogidi dees. Hathezika lo'ithi gidonta lodara goges.

Haaththape pude bagan daro cega asati betosona he cima asatika bollara woga gabe ubazika mayidi banta hupheka kami wothidi betosona

Kehipe demba bitay betes eta guyeraka daro mitati isipe shiqetidi dic'iutoytazi betosona saloyka kehipe lo'idi betes.

Tophiya deren diza lalibela getetiza botay masqalera masatidi kexeti ittida wogga ginbey des izika alamenka eretidi dizaysako izika kehippe darora lo'izaysako

Hayisi xelishini ma ma giza quma hayisani uttidi bettesi.he qumazikka phuphulera ossetidda kuto katho giddonikka phuphuletara daro qomoti dosona

Wogga gitta haaththay denban henibaggara beettees izappe bollanka shaaray salo bolla aadhdhi aadhdhi deees salo zikka keehippe lo'ees

Hyssi macasiya haaththe giddon shuchcha bolla kayaqqada jarkanara haaththi oykkada haaththi duuqada beettawas izakka ba huphe kammada bawulo dancora qacthada deyawus.

Daro woysha qommoy eqqidi diccoysi beettes he woyshazikka keehife huday aduqidi diccisi beettes izapfe garsanka

maata giddon keehippe dicci uttiza maata giddon wora harey eqqidi beettees izappe dhoqu gishinka wogga mith gashshera diccidayti de'ees

issi macasiya ba sinthan sine wothada tukke shaayada beettawus izi sinthanka daro sinetinne hara hara miishati do7osona izi mildera utetha oydeykka beettees

haatha msaathay darro haaththi eelutoyssa sinthan deiza melana haniza mu atati de7oosonna yesappe gede bagganka aadhdhi aadhdhi deiza miithati beettosonna he mithatikka gabaggay meli

Toopphiya deren diza laalibela geetettiza masqale daaniza ginbera keexxetti uttida bootazi beettees he biyotazikka keehidi ha tophefe hara derenka eretidi dees.

giddon keypiye keexxetutida wogga ginbey dees iza sinthara heni baggaranne ha baggara pude pulto daaniza haaththi pute pude bizayssi beettees goyrakka pooqi keeththati de7oos

Nam'u baggara qumay kaxi dotora kuma kathi iddo de'oosona izikka otozi keehippe taman eexiza oto gido gish kaarexxis soozikka issi.

daro quma qommoti shel7enne saafa bolla uttidi beettosona izetikka xeellishin eretonta quma qommo daanettes

Daro asati macati ubbikka ba huphe qanxettidi beettosona izitka keehippe lo'iza dancora dancetu uttida qamise mayo'di issoy issakko xeellido durido beettosona.

Wogga haaththi goggizayssa sinthan daro asati haaththeza sinthan eqqidi beettosona bollarakka bollan dhoqu gikke uttidi duge xeelli do diza asi beettees izikka.

Darro asati haaththe sinthan eqqidi beettosona izappeka nam7o asatakko beettizaytii issoyka ba kushen molo oykkiza miisha gida dhoqara oykkidi beettees.

Wogga ayroppilaaneppe bollappe duge wodhiiddi diza, issi adde be'ettees. Garasarakka iza mookana gidda daro asati, ababa kushshan oyqidi tsoqqu oottidi, iza naagidi be'etoosona.

Keehipe darora asati asi beettees. He asatikka kuman kumidi biittan heedann xaaricettidi kumidi de'oosona. Bollarakka shampiyon giza woyikko xoone dagiza.

Wogga mabraate de izamiishat caaniza wogga makinay deess he makinaykka wogga miish gadeppe ekkidi izababula caani dobettees.

issife salfera haagaso yida koronteti beettosonna izatikka bollara ha qaaphettidi yidosona he koronte goyerakka goyppe darora lo7iza keeththay beettees

Issi addezi ba hopphe awaay bochchonta mala booththa miishara kammidi eqqidi beettees uza guyerakka daro mabraate koronte mithati beee

Keehipehe darora oosoti uttida makina ogey beettees iza bollarakka aadhdhi biza koronteti de'oosonna he korontetikka sinthara sinthara.

wogga maburate booley eqqoyssazi koronte aaththizayssi beettees izikka sinxiza sintharakka daro asati eqqidayti deyoosona iza millenka booththama

issi hattumas asi bollara poote mala coo wodhdhiza may7o may7idi pahopphekka awappe iza naagizayssa woththidi ba duuna kammidi ara bagga xeelido beettees

Issi attom asay ba kushe shiishshoy ekkidi haasayiddo dees izikka baayfe bolla maanaxiirey wothis lo'iza shamizetara mayis oge giddonka ege.

Oge bolla ziqqi giidi korontey eexxi iddo dizayssi beettees heni baggarakka dhoqu giidi aadhdhi aadhdhi eexxi uttis iza koronte milerakka dijci uttida mithati beettoos.

Issi maccasiya ba huphe kareththa goosera qachchada,ba ayfen manaxire wothada uttada beetawus. Izi sinthenka izo haasa'isidi diza issi irde atuma asay beetees.

Quma keeththan daro asati uttidi beettosona henis baggarakka quma miiddo deiza asati de7osona ha sinthara nam'u macanayti uttidi haasayishe de'ooso.

nam7u asati maata giddon eqqidi issoy issis waraqate immiddo ha xeelli hooto dendishe beettosona iza teppeka maciha ba huphe goossara kammada hela gana maasatos

Ta'ikka tobiya dere asanne kare dere asi kushe caba badettidi beettosona izetikka miicido ha xeellishe deyoosona attumasa guyerakka topiya dere bandiray beettees

Daro polisseti issi malla mayo mayidi izzetika bantawu huppe bolla kiffe woththidosona issitikka bollara ayiffen maratsine weththidda

issi wogga eqa caanniza makinazi beettees he makinazikka ha7ikka wogga miishi xaanido dees izikka sintha baggara booththakko iza bollaka xuufey de'es

Daro asati polisetanne hanko asati oyde bola utosoppe dendidi sitigi eqqidi betosona izetapeka bagay issi mala mayo may'idosona.

daro asati sibseba giddon uttidi sibseba kaallido dosona izatikka daro baggati issi mala asati mayidi mayiidossona

orphille laaggiza daro addenne macati laagganas sinthappe orhkehana gashsha nayti beettosonna izetikka issi mala mayidi ba huphen qoobe wothida

Keehippe woggay keexetti uttida pooqe keeththay beettees he pooqeza garssankka makinay sinththenne pude biido beettees he ogezarakka aadhi biza asatikka beetosona.

Daro kehippe daro lo'iza poqqe keththya bettawus iza sinththanka adhi adhi dicci uttida miththati de'ossona ha sinththaraka asi hamuttidi bettesi.

Oge bola eqidi nam'u asati hasayidi de'osona izetika nam'ayka ba kushen kushe sate athidosona issoy ba kushen Silke oykides

Kehipe darora lo'iza woga kethay betes he kethanka hra hara dichi lo'iza kehi abebati abebay de'awus gidonka kortey exido betes

issi addezi bakushen maykrofoone oykkidi haasayi do beettees izikka keeththa giddon deees keeththazikka keerippe daro lo7iza keeththakka

Ogen daro asati pudde duge hametido beettosonna iza ta milarakka keehippe darora lo7iza wogga pooqe keeththi beettees sintharakka makinay dees.

buro oosettidi diza ooseti wurida ooso doomethas giddo erbane qanxiza oyddu asatinne izappe dariza asati beettosona izetikka heera haara puunara loyuttidasoppe

buro ooseti doo diza wuronta pooqey meettees izikka iza bollaka daro mixati de7oosonna iza sinthanka keehippe daro rallo iza booththa makinay meettawus

Daro wogga daro asati hessi keeththan uttidi giddon beettosona bolla keehipfe dhoqugi hoosettida pooqe garsan uttidi beettosona heeq fooqesekka keehipe loo'ees.

Nam7u asati kushe cababaxeti do beettosonna issoyka attumasa hessi naaka macaku izitappeka goyra sinthe yiddo beettiza issi attumasay deees izikka.

Darro pooqe beettees he pooqe zanka he baggara ha baggara ukkule bolla giddon dhonqu gidi deiza issi pooley giddon beettees izin sinthazikka demma

Keehippe lo'awutida keeththaya beettawus ehaappeki gaso daro denba bootan keexetooriya erettawus izikka booththa qalamera gorpetidi keehippe lo'ishe deees.

keehippe darora lo7iza wogga hooqe keeththey beettee izikka amastotera daro baggazi xolqiddo dees giddonka daroson koronte eexees

Daro asati eqqidi miiciddo ba kushen tophiya dere bandiraza doqu ooththidi bettido deyoosona izetikka issoy issoy.

Haakimeti issipe shiiqidi pooto dendido beetosona ista gidopeka issi addezi ba keshe dhoku oothidi ha xeelidi de'es ubika ba duuna maskera kami wothidi.

Daro asati eqidi izeta gidoppe issinozi galan uttidi poto dendana micidi utides ha xelido betosona izeta guyeraka doyiza kethiy de'es

Issi attuma asay be ayfe bolla manaxire woththidi lo'iza shaamize mayidi eqqudi beetees. Iza guyeraka daro miththati guuthara guuthara beetosona. Izika miicishe de'ees.

Oyduasati ba kushen Masha oykidi bantaw garassn dobbo wothidi sane bolla wothidi qanxishe betosona izeta sinthanka xarapheza bolla Gamo dere dunguzay betes

Daro asati oyde bolla uttidi issippe zeero quxirdanne kibbe woym uttidayti beettosona. Izatikka baggay ordekko hini baggarakka girgida bolla qaaphete uttida..

Issi attoma asazi maarara ba may7o may7idi iza sinthan daro maygirapooneti eqqin ba kushenka maygirafoono ekkidi giddora booththi karera kareth may7idi beettees.

Daro xuuferadiza mika7eel qale keeththa gizayssi bollara xaafettida suuqeti beettosona iza sinthanka nam'u makinay beettees

Issippe shiiqidi oydu bootara heedzdzu bootara milen milen dida bootan de'iza sibiseba gidon daro asati de'osona. Issi atuma asakka gidon eqqidi ista haasayido.

Tophiya dere kawo abi ahimedey issi yo7o haasaya haasayiiddo eqqidi beettees. Izikka ba huuphe bolla qoobe wothidi ba ayfen manaxxire wothidi beetes.

keehippe darora lo7iza keeththaya beettawus he keeththazikka booththa qalamera keehippe lo7iza booththa qalamera gorpetidi dees sintharakka moskotey beette

Ba kushe thoqu ooththada iliilili gaadda diza daaniza macasiya beettaws hankoytikka garsan utti uttidayssati beettosona gabbaggati banta duuna kammidi uttidosona.

Darro asati shillimate oykkidi haaxee lido beettosona izitikka baynta qoore bolla maadaliya shillimatekka may'idosona kushenka

Ale bayziza macasiya xale bayziza haakimeya eqqada xale bayssada xaafada beettawus issi attumasaykka uttidi izipe tale ekkido beettees.

issi macasiya bollara zo7o mayo mayada ba hopphe shiishshada guye oyssetha wothada haa giddon eqqada xeellada beettawus izakka do7awus

daro asati issipe ha shiiqidi salafettidi pooto dendana eqoyti beettosona izatikka ba qoorera daroti gammo dere dunguza duge ddidosona

Gashshe nayta ushshiza xaley ushshi dodiza issi addey duuna shiishshidi taley yegganas hanido beettees issi gashshe nayakka iza phirxi gapude xeellada de7awos

Daro haakimeti issipe issoy issoy issa idimmidi ba issi addezi ista giddoppe ba kushe dhoqu ooththidi baynta duuna baggati kammidi ha miici iddo xeelle doy deyosona.

Daro asati salpera issife eqqidi ha xeelido de'oosona izatappeka nam'ati ba kushe ba bolla xaaxiyoekkidi beettosona izatikka manaxire aaththidosona.

issi addezi kiranche bolla uttidi iza sinthanka haakimeti eqqidi iza haasaysido deyoosona iza guyerakka izara hideiza darro macanne attuma asati beettosona

Issi xuntha kifile giddon daro nayti uttidi eqqidaykka de'oosona izatappeka issi pengera haakki aadde diza aaya bettawos.

dro hakimeti daroti nam7u asati ba Kushen shillimate oykkidi issoy shillimate kushen oykkidi ne qoorera may'idi issife booththa may'o may'idi beee.

Daro asati shiiqidi pooto dendanas shiphi gi deizayssi beettees izita garsanka heedzdzu asati hokkidi bayntatoho bolla uttidi ha xeelido beettosonna.

Mitha giddon uttidi asabassabetu uttida daro asati beettonsona izatikka banta sinthan daroti waraqate banta kushen oykkide sona he mithaka keehife daaya uttidaa

Issi booththa kare dere addezi uttidi ba sinthan issi attuma naa woththidi haakime so haasayido beettees .He iza millerakka ba doona tucci uttida issi addey beettes.

issi nayis tamare naas daani zaaris uttoodis xaafet uttida xuufe miicido immizaati de7oosona izetikka hokkidi izis immishe deeshin iza hokkada akashe beettawus

issi macasiya ba toho xaaxada oyde bolla uttada beettawus izakka izi sinthan issi addey deizayssa haasayssada ba kushe ho qooththa bessada bessada dea

Oge bolla utida xufera diza belaynesh gidi malke lotholizaso wyim huphe othiza xafeti qabhetoys betes

Darro assati mela bittani eqiddi silikke xeliddi dossona. Henni baggara soolareza xelidi diza darro assati betossona. Izata guyenika mithayi eqi utidara betawusu

Oge duunan giddora haaththey aadhana mala giidi oothetida disheti de'osona iza mileraka gaarey miththappe oosettida keehi asa aqimeppe daro gidoyssa efiza caaniza gaarey beettees

Issi thimirththe keeththaa erissiza miishshi bollaara xaafeththidi thimirththe keeththaa yoothees; iza garssarakka penggen nam7u asathi si7ile iza bolla qorqqoro bolla saaleththidi de7oosona.

Daro asati garsan eqin bollan koronte mitha bolla diza koronte loyitidi diza atuma asi boli kiyidi loyitanas dafidi diyoge betes garsan iza garsnka daro asati betosona

Guuththa xuunththa oge giddon hamuntido diza daro asati beetosona; izetikka heni bagaara beetosona; izetikka meli uttida maata giddon hamuttosona.

Kehippe marara oththetidda soyi betees.sooza sinththennikka daro ababa ayineteti miththa qommoti betosona.miththayakka gashshe miththikko.

Gaamo deren arba mincce kataman de7iza arba mincce dere dunguzara malati uttizaara gido adababaye gidon beetawus izi giduwakka maatay celila uttawus.

Daro asati bantta kushen maata issoy sinthan de7izayta immido de7oosona. Izatikka bantta huu7e bolla qoobe wothidi de7oosona

keehippe darora noyza bollara hayle gi xaafetuttida pooqe garsan daro tophiya derenne hara hara qommo dere bandirati beettosona

Tophphiya dere waanna kawoy Abi Aymedey lo'iza suufe mayidi ha hamuti yiddi beetees. Iza kuwaykka mastawaten bessiza mastawaaten garsara beetees.

daro asati sibsaba bootan uttidi tabasabeti do ba kushen oykkida dabtarenne skiriton baas xufes guyeppe oykki do beettosona iza sinthanka issi attey dees

hezhzhu bajajeti sinthan eqqidi beettosona iza ta guyerakka bollara xaafeti uttida xuufey qaaphetosoy beettees bajajeta giddorakka issi addezi ba toho dooydi biitta bolla uttides

wogga katamazan akeehippe wogga wogga pooqeti keexxettoyti aadhdhe aadhdhe giddora beettosona izappe ha baggara keexe diccutida aadhdhe haadhdhi mithati de7oosona giddora

nam7u buuxa keeththi gashshe gashshera keexxetta utooreya beettawus iza guyerakka daro dicciddo buro dizapute uuthati beettosona izappe dhoqu giidikka keehippe dhoqa zumay beet

Daro asati issife salfera zamacha sira ooththido deyosona izatikka hokkidi shuchi dhoqusti koolido beettosona izata guyerakka hara asati issife shiiqidikka izata hayssatho ooththishe de.

daro gammo dere mayo mayi uttida daro asati beettosona izetikka issi mala lo7iza mayokko mayidayssati bollara huphenka baggay qoobe woththis

heedzdzu asati nam7u macanne issi macanne nam7u attuma asati beetto sona issi mace akka ba kushen kartonira giddon diza miish oykkada miica daaha bagga xeellada

Daro gaammo cimati baynta kushen maata oykki dhoqu oykki dhoqu ooththi oykkidi beettosona izata sinthanka daro amirareti baynta kushe baqqido de'oosona

daro asati heedzdzu nam7u attumasanne issi macasasara beettosona isetappe hessi macasiya ba kushen kartoonera diza waraqate oykkada deawus

buro oosetti de7o huronta gibbatay beettees izikka derejjay pude efizasoy deees izakka xeellishin kowaase demba asi uttidi xeellanas oosetti uttoyssa mala imasatees

darro asati gammo dere dunguza ba qoorera duge may7idi ba huuphe bolla qoobe woththidi salpera denban mithi aadhdhi aadhdhi diza botara hamitishe beettosona

asi maaddanas ehidi kartooneranne jarkanera jibbatara asas immanas ongidi giigissi wothoyssi beettees iza giigissiza daro asatikka de7oosona sinthara

Issi adezi ba sinthani computere wothidi yo yootido de'es, izika lo'iza ambasadere mayidi betesi.iza sinthanka television danizaziy de'es.

Qasho geethan deiza issi asi ba kusha birataza iza bolla gordetutida birataza nam7u kushshazara oykkidi beettees. izikka doyanas okeeyippe wolqatiza birata dafatees.

issi attuma asi ba kushen maykirapone oykkidi ha xeelido beettees izikka bollara lo'iza ambasadere mayidi ba kushen saatey wothidi beettees

daro asati eqqidi baynta kushe xaaxi baynta bolla woththidi issi addey ista sinthan ambasadere ma7idi sba kushe toku ooththi haasayizayssa siyido deyosa

Issi keeththa giddon issi keeththa giddon darro xaraphezanne oyde xaraphezanne oyde gididi ara harabootan uttoysi beettees izikka

pirde keeththan de'izayssa erisiza pirde keeththa may7o mayidi ato daggiso dayla yato giza addezi ittidi beettees izikka haasaya haasayido dees

Issi attuma daaniza kushezi kaatenara qashetidi beettees e kaatenara qashetidayssa kushekka ordekko izikka both karetha may7o may7idi uttuttides.

Issi daro cima asatinne yelaga asati banitappe kusheni pitiza pexxa oyikidi kareza pitiddo betosona izetika daro baggati bana ba huphe kamidi betosona

daro asati ba kushen peexa oykkidi pittido beettosona izatekka guyera issi mala may7o may7ida pittiddo beettiza asatinne ha baggara xuufera dizayssa oykkoti de'osona

daro asati buura haaththafe dentido beettosona hizatikka ubbi issi mala may7o may7idi ba duuna kammidi ba zokkon bursa bay7idi ubbatikka beettosona

makinay caanidi ehidi mith yeggido dees qanxxettida mithaza caani ehidi ha qolido beettiza makinay dees he makina malkeyskka zo7okko iza guyerakka daro haara mithati quulete

issi macasaya barka ogezan eqada beettows iza guyerakka hara buura caaniza makinay guyera buura maliza miishi caanidi beettees iza garsaraka asi sinthe biiddo

Oge bolla gaare laaggido diza issi attumasay beettees izi bollarakka buura oykkidayssa shancara kumuttida gaare laaggees

Daro attumasati baynta kushen Peexa oykkidi pittido beettosona izata milerakka aadhdhidi biza makinay deees izetikka bollara issi mala may'o may'di.

Nam'u asati baynta kushen gaare oykkidi gaareza bondara buura caanidi naaggi sinthi e fido beettosunna ista minderakka peexa oykkidi pittido deizaayti geos

Issi gaare giddon daro ishinata giddon dizayssi bollan iza bolla caanettidi beettees izikka shancara shancara galuto daro ishinay giddon beette.

Darosoppe hiidi oletiza daro bura qommoti deiza buuray olettiza soy beettees he buurazikka daro buura qommoti qumappe festaaley hayllandey daro harara qommo buura.

issi cima addezi yoo yootido dees iza sinthanka xarapheza bolla makirofooney eqqin maarada pho7an basadere ma7idi hasayishin duunae

issoy issasa hillimatete immido eqqidi issi maccasis immido issi attomasay eqqin iza millinka issi macay haray beettawus izetikka kartoona maliza miisha.

Nam"u kare derenne tophphiya dere adey eqidi ista si"iley saletoyssa xelido betosona izetikka kehippe lo'iza ambasadere mayidi de'osonna

daaro asati issi mala may7o mayidi booththi keehippe lo7iza issi mala may7o may7idi eqqidi yexi do baynta kushe baggafin dhoku woota

Waanna topphiya dere kawozi abi ahimedey lo7iza may7o bollara mayidi garsarakka lo7iza booththa mayo ma7idi mu dere sinthan lo7o ooththana giddo xuufera.

daro asati sibsaba addarasha giddon uttidi ba qoodhe bolla daroti baaje aaththidi uttidi sinthe xeellido beettosona izatikka keehippe maarara banta ma

daro dabube dere woy gaammo dere may7o mayutida asati beettosonna izatappekka aadhdhi aadhdhi ba hophen hoqoqophe woththida asati

issi macasiya ba huphen karetha woyim hazene magleca karethi bollara xaaxada izi sinthan mayigrapooney eqqin haasayada beettawus izakka

Issi attomazi dogube makirofpooney iza sinthan eqqin bakushenka karetha maykiropoone oykkidi bollara booththa qoobe woththidi garsara booththa may'o may'idi beettes.

keehippe lo7iza booththa macasera haappe ha baggappe hini simma uuttida borsa oykkida macasera haasayido de7oosana.keehippe booxxa toorayakka karetha maayo may7ada ba qooren baajje wotha

daro asati eqqidi hokki xeellishin sinthan xarapheza oyde bolla uttidinne ba komputeren xaafiddo diza issi bitaney beettees

maana dopphiya dere may7o mayawutida macasiya keehippe idimmettidi nam7as beettosonna izetikka issinne akka ababa ba kushen oykkin hayne baggarakka ababa oykkas

Darro asati issife shiiqereti eqqidi haasayido deyosona izetikka maara may'o may'idi ambasaderenne do'iza shamizeta may'idi eqqidosona

daro asati baynta kushe kiise giddon naaqidi ambasadere may7idi eqqidi beettishe de7oosona izatikka daro baggati ordekko

Daro polliseti hokkidi ba kushshen waraqqate oykiddo de'osona izetikka oyidde bolla uttidi ba xuffe xaffiddo ha xellizayinne hokkizay de'oosona.

Xarapheza guyen eqida daro poliseti betosona,hw polisetika issippe sit gi eqid issoy istappe be kusheza dhoqu otid eqoytaz de'osona.

Issi adezi giddon eqin henira haara izasi inetida shilmate oyki utida asati betosona. Izetappeka issoy polise mayo mayidi ba huphe bolla qope wothis.

Daro asati issippe sabasabetidi beetosona izetika daro bagati tophiya gidon diza poliseta mayo mayidi de'osona bagatika banta huphe bolla kopiya wothidosona

Issi maacaya be duna doyada bollara gidora boththu mayada bollara hara malikke mayada haa xellada de'awus baa huphphekka dhoqqu oththa pude shishsha oyiththadus .

Daro poliseti sibsaba addarashen daroti uttidi beetosona; izetikka banta kushen iskiritora dabtarera oykidi aykko miishi xaafido xaafido de'osonna.

sebiseba giddon heera haara shiiqi uttida daro pooliseti beettosona izatikka baynta qoobe daro baggati xarpheeza bolla woththidessona izata sinthan haraykka waraqate beette

giddon issi poolisey beettees he poolisaykka iza millenka henira haara asi uttoyssati beettosona izetikka banta oylen issi issi asi uththidi beettosona

Issi poolisey poolise may'o may'idinne ba huphe bolla qoobe wothidi ha xeelido dees izikka ha xeellido dizayssi karetha addekko izikka.

daaro poliseti oyde bolla uttidi issoy issoy ba silke xeellido issoy issoy sintha bagga xeellido beettoosona iza ta sinthanka waraqatenne iskirtoy beettees

Issi addezi ma kushen waraqate oykkidi issi issaas immido eqqidi pootode dido beettees iza guyerakka daro poliseti baynta oyden oyden uttidi beettosona.

Daro poliseti baynta polise may7o may7idi asata giddon giddon giddon beettosona hara polise may7o may7ontaytikka izetara issife keeththa giddon diza oyde giddon uttidi beettos.

Daro asati sinththan eqqidi banta kushe dhoqqu ooththidi izetas immetida halafetetha ero oothana gizaysan be kushen diza waraqaten dizaysa nababishe asa sinththan eqqidosona.

Daro Asati Gammon eqqidi bettosona,issta guyerakkaEthiopia Gammo zone gidi xaafetti betees,ha baggara kare Dere perenjjazi.

Daro asati oyde bolla uttidi beetosona; izetikka oyden oyden uttidi haa xeelido beetosona; izetikka banta sinththan...

Daro asati bantta oyden oyden uttidi beettoosona. Izatikka sinthara daro qommo bahraawe mayo mayidi uttosazi beettosona.

sibiseba bootan daro sabasabettida as attumasatenne maca asati beettoosonna izeta sinthanka issi issi sinthan haaththey uttoyssi beettees izetikka guyera

waannaga tophphiya dere kawoy abi ahamedey haasaya haasayiddo ba oyde bolla uttidi beettees iza sinthanka mayirafooney eqqin haasayiddo deees

Daro yelaga naytinne aayoti oyde bolla uttidi ha xeelidoo sibsaba giddon beettosona. Izetikka banta huphe kammi kammi wothidosona. Izata millerakka daro addeti de7oosona.

darro asati issi mala waaraqatera xaafetoyssa ba kushen oyki uttidi ii xaafizaazxaafettoyssaza issi oyqi uttidikka beettos

daro asati tophiya dere bahilawi may7o may7idi ubiyikka madarake bolla keydi bayntas durizaynne haasayizaynne issoy issoy bas hanotan deyosona

Daro gaammo dere asati ba kushen toora oykkidi ba huphe bolla qoobo woththidi bollara gaabe may'idi ha xeelido de'oosona izatikka keehippe lo'os.

daro parazo bolla kaidi gammo dere may7o may7idi ha diddo yoyoosona izetikka gammo dere lo7iza may7o mayidoosona

daro asati sibseba giddon uttidi sabasabeti doo dizaayssi meettosona izetikka baynta oyden oyden uttidi coo gidi sinthi xeellido siyddo meettosona izeta sinthanka nam7u oyden asi baawa

Issife shiiqidi miiddo uyddo deiza daro asati issife salpera uttidi beyttosona izata sinthanka daro ushsha qommoti de'oosona he ushshate qommotappeka haara.

Nam7u asati sinthara eqqidi issoy issayo shillimate immido ekishin bessees iza guyerakka daro asati eqqidi sinthe ista xeellido miico sona.

Darro asati issippe gade bolla uttidi baynta kuushshe dhoqu ooththidi aykko woossiddo dizadahanosona hankko baggaykka eqqi uttidaykka ista gidoppe henera beettees

Daro gammo dere maay'o may'o uttida daro asati beettosona izetikka ba kushen waraqate oykkidaynne ba huphe bolla qoobe woththiday daro waggawu.

Daro heezu asati shilimaate oykidi beetosona nam'ati shalametidi issoy ba kushen oykibena izetika ba qoore bolla baaje wothidosona.

Issi bajaje lagide de'iza bollara zo'o mayo mayida atuma asay betes iza mileraka daro asati tohora hamutido betosona

Bas bas utidi diza dari asati betosona habagara sintara zo'o mayo mayidi ba silike xelido diza issi adde betes hinibagara sintara nam'ati.

Giyya gidon daro bayzido dizza assathi bethossona. Izzathikka bashenne ottotha daro hara hara qommo mishatha bayzidda.

Daro asati bantha sinthan sinthan kompitere wotidi xafide ithio telekom giza armayi laxafetiutida girgida bollan utto bothan otishe betosona

Timirtte keeththa kifilen wogga kifilen daro tamareti banta oyden oyden uttidi beettosona. Izetikka issi mala yuniporme bagga mayida. Hankkoyti ba mayo mayida.

Issi bagara makina gido gelanasi daro asati eqidi betosona, izetika daro bagati borsa ba'idi de'osona, he makinayka bootha mayidayi sinthara betesi.

Heni baggara hani baggara shaaketi uttoyssan kifile giddon tamaare nayti haa xeelildo beettosona. Ha baggarakka issi mala yunupormera mayida tamaareti de'osona

Gede baggara ha baggara daro bajajeti ha simisido doosona. Iza sinththankka issi adde day ha sinththa bagga hamuttido beettes. Daro asatikka bajajeza giddon de'osona.

Daro asati kuwase xelanawu bidi xelanasi shiqidi issippe utidayisi betees asatika betishin kehippe daroko izatika ha xelishin de'osona

kare dero asati keehippe daro kere kare dere asati beettosonna izitikka eqqidi shiiqidi cugan cugan woy uttidaytikka oyde bolla issoy issa raasayiddonne sintha bagga xeellido beetto

kifile giddon tamarsi dodiza sinthara issi astamare beettees goyrakka uttidi tamari doddiza daaro tamare nayti deyoosona izetikka ba millen ushshaathe

Giddora esinenne rakabotey beettees iza minderakka issi attomasay ba kushen sine wkkidi dhukko iiddo beettees iza guyeraka issi mithi haa sinthara.

Darro asati booththa makidan bolla uttidi deyoosona izata milerakka bantatohura hamti dobi dodiza asati beettosona izatikka darokko

daro kuwaase kaizayti tophphiya dere bayndira malke bollara may7idi garsara zo7o may7idi kowaase denban kayido beettosona iza tappe heni bagganka

"Issi addezi gaamo dere dungguza mayidi bollara giddora lo7iza shamize mayidi ha xeelide betees , Izzikka ba kushe dhoqqu othidi ba qoore oykkidi dees."

Dembba bootan issippe pude salo guppi uttida daro maccanne attuma asati beettosona. Izetikka banta kushe dhoqqu ooththidi paallizadan hanidi eqqisi de'osona.

Istifnaya sintha makina gabbinan uttada ba huphe bolla qoobe wothada ha xeellada ba kushe toqusada beettaws izi sintharaka geype

keehippe denba bootan aadhdhe aadhdhi keexxet uttida keeththati beettosona giddonka daro mithi issife dicutoyssazi beettees

daro haaththi giddora ha gu giddo yizayssi beettees iza milerakka daro ciilli uttida mitha qommotikka dicoytazi beettosin

darro asati oosetuttida ogen izikka bolla xoqu giidi mitha giddon deiza ogezan eqqidi pooto dendido beettosonna

issi naya shuchcha bolla uttada karethanne hara qommomayo may7ada ba kushe ha bessada de7awus issi nayakka ba huphen qoobe wothada bursa ba7ada haa xeella dabetawus

issi macanaya toqa bootan keyaada ba kushe bolla booththa bayndera oykkada bollara zo7o garsara hara qommo may7ada eqqada beettawus ba huphekka yedda wothadus

issi addezi borsa bayidi ha simiydo beettees iza guyerakka daro mitha qommoti diccidi de7oosona iza garsarakka xaabetuttida xuufey beettees

issi sinthan oydenne heedzdzu xaraphezati beettosona iza sintharakka issi attomaasay ba kushen booththa miishi oykkidi bandira oykkidi

daaro asati demban uttidi baggay ichidi baggay guyera eqqidi beettosona izetikka issi mala booththa may7o ma7idosona kushenka booththa bandira dhoqu histi o

Karen miththa garssan daro asati oyde bollan uttidi beettosona. Izeta sinththankka uttidi ba sinththan kompiteere woththidi bochechchido diza nami'u baggara beettosona.

Buro ha7i daasettida daase giddon daro asati eqqidi salafettidinne coo eqotati beettosona. Gadezanka maatay ongetizayssi be7ettees.

Issi macasiya oyde bolla uttada komputere bochechada uttada deyawus izi sinthanka eq uttida oyddu attumasati de7oosona izatikka izo haasayisiza daanettis.

daro asati salfen salfen eqqidi hiddo gelanas eeqoyti beettosona izi ta sinthanka issi ista bessiza addezi ista haasayssido beettees izetappe isso isseykka

issi attumasi ba ayfe bolla ayfe bessiza miishi oykkidi uttidi deees iza guyerakka equ uttida daro asati beettosona sintharakka daraphezay beettees

issoy issoy ba sinthan komputere woothidi ba ayde oyde bolla uttidi keehipio boox uttida booththa qalamenteettida keeththa giddon ooso wooththido beettosonne

Nam'u asati ba yoyde oyde bolla uttidi ba kushen iskirtonne dabtare oykkidaynne komputere malizazi oykkiday xaafido beettosona izata sinthanka issi attumasay eeqites.

Daro asati gaden gashe nayti uttin bollanka oyde bolla aayotanne yela ga nayti issipe uttidi salpenan giddo diiza daanayettes izetikka borsaw ekkida.

Daro asati eqqidi beetosona. Izetikka heezzu asati issi mala mayo mayidi salfera daro asati eqqidosona. Tasi kushen woraqate imeetin de'osona. Izatikka keehipe

Da rt o asati kuwase ka'i agidi kuwase dembban baggatti sinththara dizayti baggay guyera dizaytti eqqidi bettossonna izettikka bollara issi mala mayo mayidossonna

Kuwase dembani kuwase xeelido diza daro asati betosona. Izetika kuwase demba giddon gelonta mala nagiza poliseti woymi Tara askebareti eqidi banta kusheni guupe oykidi betosona.

Issiportte oththissido diiza tophphiya giiza xuugera diiza mayo mayida issi atuma asay sinththara bettes guyeraka izza kallidi oththido diiza daaro asati bettossona.

kowaase kayido diza daro attumasati beettosona izi ta giddonka issi cima aaway eqqidi istara pooto dendido deees issoyka kushen kowaase oykkis

kowasse phircanas keehipi pude dhoqu giidi gupiddo diza nam'u nayti bettossona issoykka ba kushen aykjo miishshi gelththidi woththis guyerakka ista xeellanas uttida daro abasati bettossona

demban takwando isporte ooththido de'iza oosanchati de'osona , izetikka banta salpen salpen eqqidi bessishe de'osona, izetika....

waanna itiophiya derey waanna timirte halafe gido addezi ba huphen qoobe woththidi qoobe bollara manaxire woththidi iza sinthan daro makirofooney eqqin haasayi dodes

kuwase ka'anas haniza heni baggaranne ha baggara hara hara buddineti sallafettidi beettosona izetikka ha baggara dizayti issi mala may'o mayidi heni baggarakka beettizayssi issi mala may'o

kuwase demban kuwasse ka'ido diza nam'u biddineti beettosona izetappe bollara zo7onne hara buddineti demmo booththi mayidi giddon woxxido beettosona izettekka

kowase denban issi kowaase ka iza naaay heki haagaso woxxidi yoyssi beettees iza guyerakka kowaaseza ka7izayssa xeellana yida daro asati gu7era eqqidi beettosa

daro attuma nayti isporte ooththiza attuma nayti eqqidi baynta kushe bessido deyoosona izatikka garsara may7o may7di bollara may7o ma7 bokkona

issi attuma asay ba kushin mica karde oykkidi kowaase demban pude dhoqu ooththidi bessido beettees izikka garsara kareth bollara haara qommo may7idi denban eqqide

Wogga kowaase denban kowaase kayido diza nam7u nayti beettosonna nam7ikka hara hara qommo may7o may7idi de7oosona he bootazikka keehippe lo7i beettees

Daro asati garsan eqqin sintha ista sinthan eqqidi ista bessiydo diza issi addey beettees iza garsanka daro asati eqqidi izi gizayssa siydo deyosona

daro bokise ka iza maca naytinne attumasa nayti ba kushen booththanne zo7o boksizayssa gelthidi haa xe liido beettosona izetikka zo7onne booththi hara may7o may7de

Kowaase demban daro kowaase ka'ido diza nayti de'oo sona izetikka issife shiiqiti idimettidi beettosono izeta guyenka kushe dhoqo ooththi beettiza asi de7ees izeti de'eas dembazikka dalga.

Kowaase denban darro asati kowaase xeelido milera milera eqqidosona nam'u kowaase ka anchatikka kowaase ka'izay kaanas giddon galidi beettosona.

Kowaase denban darro kowaaseka izayssafe issoy gulbatidi ba kushe dhoqu ooththidi beettees ha iza minderakka ha bagga xeellido eqqi hamtiza bitaney beettes.

issi yela nanay ba kushen saate aaththidi ba kushen ha7ikka qoobe oykkidi booththa may7o may7idi ba qooren masqale aaththidi ha miici ido beettees

Daro kuwaase kayiza maca nayti kuwaase denban issippe guyera dizayti idimettidi eqqiin ista sinthan duge hokkidi sinthara de'iza maca naytazi beettosona.

Mithappene birathape osetiza bexee de7es. He bexetikka mithi qeranas madiza Koyro hay buro leepetidi de7iza beexe nam7ay beetees.

Buro oosettido diza keeththi keexxiza miishshay beetees; heni bagaarakka baburey duge gaacciza baaburey beetees; he bagaarakka daro miththati de'osonna.

issi bollan qaapheti uttida mithi mitha bolla daro qulpeti do7oosonna he qulpetikka issoy issoy heedzdzappe oyddappe daro oykki uttida qulpekko

may7o tokosizanne tokosiza may7oy gundida gundiza may7o qaxe ooththidi tokosiza may7o mishay beettees izay milderaka tokosettidi uttidi keehippe lo7iza may7oti

Issi attumasay eqqidi maarara ba may'o mayidi beettees izikka darro asati iza gu7'er eqqidi iza kaamera bolla qaraxijo beettosonna.

Oykethasoy mithappe oossettiza beyxey beettees he beexeezikka keehippe leefettidi loyeuttidi mithata bollan xeellishin lo'idi beettees.

Issi wogga giita na'ay zo'o mayo mayidi sakille bolla uttidi ba huphphen qoppe woththidi ha xelido bettes izape guyeraka buuxxa keththey betawusu.

Issipe salfera daro makinata milen eqida pediral poliseti betosona izetika issipe issi mala hanotan banta kushe guye xaxidi issi mala qofe wothidi betosona

daro asati makina gido gelanas Shaqiri eqoysi betes he assatika issipe shiqetidi daroko izetika baseza gido gelidosona

Issi yela ganay ba hudhen qoobe boththidi saykile oykkidi bollara zo'o may'o may'idi garsara kareth may'idi ba saykile bolla uttidi miic'ido beettees.

Hayssi garre bolla jarkane darro jarkane canidi lagiddo siinththe biiza adey betoosona guyeraka issi na'ay garezan caafe utiidi ha sinththe yiiddo de'oosona

Wogga ogezan ha sintha baggay yiddo diza adqiddo guye baggay beettiza makina wogga cinateyssaranne iza guye kaalluyiza karetha makinay beettees.

issi addezi ba mootore bolla uttidi beettees izikka ba mootoriyo issidi baas mootori bolla coo uttidi ba kushe xaaxi shiishshi oykkidi bollara lo7iza mayo ma7idi beettees.

daro saykile hoolettiza asati beettosona izatikka issoy issoy ba saykile bolla ka7idi de7oosona bollarakka booththa may7o issi mala may7o may7idosona

wogga makinay biitta giddo giddo gelida daanizayssi beettees iza bollarakka issi adde nay beettees heeni baggara diccuttida aadhdhei adhi diza mithati beettosona

hissi gashshe nay gaare bolla caanidi shonkoratanne hara hara miishata caanidi ma wolqa pidarizayssa goochchi iddo beettes gaarezikka sinthara parazuye

Issi waanna tophiya dere kawozi ba ayfen manaxire woththidi ambasadere may'di ba kushe nam'ata dhoqu ooththidi haasayido beettees iza guyerakka makinay beettees.

Issi bajajjiya giddora beettaws bajaji guyerakka hara mooterey beettees giddorakka daro mitha qommoti diccoyti de'oosona.

Hissi asi dereppe dere efiza asi caaniza wogga makinazi giddora haa yiddo beettees iza guyerakka iza kaallida daaniza makinaykka hara booththa maa.

Issi baase heerahara equttida bootay beettees izikka bollara booththikko he ba bure daanizaytikka hamunton issife heedzdza eqqutida.

Daro mootore milen eqqidi issi mala mootorennne issi mala may7o may7idi banta huphe bolla baynta huphe godayonta mala histi zamishe may7oyti yettosona.

Oge bolla ha sinthe amettido hiida yiza issi makinay dawus he makanezekka ase giddon caanidi efizayssakko iza guyerakka tohora hamunti sinthe biiddo diza asi beettes.

Daro asati xaraphpheza bolla baas baasi eqidii dosonna isti diza sohozi keehippe giitta gidida sohokko izikka keehippe lo'es

Woga kethi buro kexeti wirona adise kexetido diza poqe kethi betes ha poqezika biro baga gakontaysa danes osetikoka birope kehipe lo'anaysa males.

Wogga keehippe dhoqu gidi betiza pooqey de'es, he pooqezika oothetid buro wurona oseto bola de'iza pooqeko, iza garsaraka gashe makinay beetawusi.

wagga keehippe daqu giidi oosettida fooqe keeththay no7ees dees he fooqe keeththayakka buro oosetti do bagga gakki do diza issi eretees izikka buro oosetti wuranaw gam7anayssada

Issi soo giddon keehippe lo7iza soy beettas iza giddonka daro abebati tokkoti uttidi diiccoytazi beettosona he abebateka keehippe cilil uttidi lo7osona.

kehipe marara keexxettida gita keeththay beettees he keeththaykka penge dooya dees penge guyera darro baretikka beettosonna

keehippe dalga wogga keeththay beettees izikka booththa qalamera goorfet utoyssakko garsazikka booththa issi attumasi oyde bolla uttidi ba silke boshechido haa uttidi beettees

heedzdzu asati eqqidi issoy issora haasayido beettosona issoyka maarara ambasadere may7idi ba kushen waraqate oykkidi izatara haasayido beettees

qeeri nayti baynta kipile giddon uttidi beettosonna izatikka darro baggati ba kushe dhoqu ooththidi astamaares maltxe immanas beettosonna izatikka baynta sinthan dabtare o

Daro asati issife shiiqi eqqidi pooto dondanas hanido debetosona izata sinthanka ba to'otoho bolla uttida asati de'oosona izata gu'erakka keeththi beettees

Daro asati baynta ayfen manaxire wothidi iribaane qanxido beettosona iza ta guyerakka hara hara daro asati de7oosona iza guyerakka

Buro oosethi dodiza mithara oosettiza keeththi beettees izikka koyro buro ha'i doometoyssa masatees bollara orqoroy bicha wodhdhidi garsara mithi bicha eqqides

Daro asati eqqidinne uttidi issi mala may'o may'idi beettosona izata giddonka tamarin ayti gashshe yela gati issi mala may'o ista giddon eqqidi beettosona.

issi kifile giddon daro tamare nayta ekkiza kifiley beettees he kifilezanka daro tamareti uttanas shiiqi uttida oydeti aadhdhe aadhdhi heera haara basora shiiqidi beettes

issi macasiya bollara booththa may7o may7ada ba hu7edduge dadetta uttada booththaya ha xeellada deapettawus izakka ba kushe xaaxada uttadus

Issi macanaya ba qoore bolla heedzdzu medalaya may7ada ba kushen wogga wanca shillimate oykkada ha xeellada beettawus izakka ba timirte tamara ongada.

issi attum asazi shamize bollara ma7idi ha xeelido beettosona goerakka daro asati daro mithay diccutoyssi beettees izappe garsarakka cililuuttida maatay beette

Woga oge othidi diza makina milera de'es ha makinara habagara shuchi canizane hara hara mishta caniza woga cinete makinati betosona

Buro koyro osetido diza oge othiza wogga makinayi guyeppe sinthe oothido yiidi betesi. Iza guyeraka daro othisido diza asati de'osona, izetika....

Wogga giththa gaxan dizza makinay ha sinthe yide bethess. Izza garsarakka adhi adhi dicuthida mithathi deosonna.

buro koyro ogoy ooththido diza wogga makinay beettees, izikka haappe ooththi wursido sintha bagga bizayssi beettees

Oge bolla eqqi uttidi daro asati haasayiddo deyosona. Izi ta sintharaka issi makinay eqo wuriya beettawus. oge giddo shaakkin heera hara dici uttida daro mithatikka de7oosona.

Daro heedzdzu asati ba kushen kushen haaththi oykkidi ha nam7ati gita giddon gashshenaya beettas izata guyerakka daro asati ha sinthe yiddo deyoosana.

wogga ogey beettees ogezarakka ha sinthe yidi diza makinay dees he baggara ha baggara uttidi diza shuchchati ogezan xaaden garsan beettees

Wogga oge ooththi do diza wogga makinay beettees he makanozikka oge ooththi do ogezi denbattana mala hestizayssakko milerakka daro mithati he baggara h baggara bettos

daro oge gita oge ooseti dodizayssa sinthara shiiqidi darro asati issipe shiiqon beettosona izatappeka pude baggan diccuttida mithay beettees

issi gita makinay oge ooththiddo beettees izikka oge ooththido ooththiddo issife denbasiddo bizayssi beettees iza guyerakka hara makinati de7oosona

wogga gita ogen he ha hamti dodiza makinaynne asi beettosane makinay guuthi nam7u makinay beettees darro baggara daro asati issi malla oge millera oykkidi

daro asati bajajeppe issin eqqidi bajajen deizayssikka wodhdhin haasayido deyoosona issi mootorera dizayssikka ista bagga biiddo bee

Bajaaje sisidi trafike pooliseti xeelido beettosona izata guyerakka trafike poolise makinay booththi eqqada beettaws ha sintharakka daro asati.

Wogga canidi uttida makinayi bettesi, he makinazikka kehippe wogga makinako ha baggaraka heni baggaraka eqidayisi betesi.

Daro gaammo dere aZa asati beettosona. Issoyka ba kushen maata oykkidi sintha dideyzaytas kushe bessi dhoqossi bessiiddo de7ees. Izatikka ba huphen qoobe wothI.

issi shuchchappe oosettida ginbey beettees he ginbeykka dhoqu giidinne ziqi giidi deizayssi erettees iza milezikka diccuttida daro maatati deyooson

Vam7u zad asati buro ooseti dodiza ooso xeelido eqqidi deyosona izata bondaka away keehippe eqqidi deizayssa mala malatees issoyka ba kushe